Ibari gwinyiso yemene, adzidzisi anodzidzisa ana adori dori ekuzvikora zvepashi pashi anokurudzirwa kuti aite adzidzisi anenge ane moyo wakanaka kuti ana paaninge achidzidziswa adzidzire kuite moyo wakanaka nekuti aite huntu hwakanaka.

Ibari gwinyiso yemene. Zvikoro zvepasi-pasi zvakakosha maningi amuna wee ngenyaya yekuti ndokunotanga kudzidziswa ana untu hwekuti azoita antu kwawo zvekuti mudzidzisi wekuzvikoro izvi unofana kunge pane hunhu hwakakwana kuti zviro zviite zvakanaka muraramo yevana ivona.

Kuzvikoro zvepasi pasi ndookunokwanisa kuti mwana aite munhu wakanaka zvekuti ana paanoenda kuzvikoro zvepasi pasi ndokwaanofana kutanga kuende kodzidziswa untu, zvinoreva kuti anofana kudzidziswa nemudzidzisi anenge ane huntu hwakanaka.

Ibari gwinyiso yemene, zvikoro zvepasi zvikoro zvakakosha maningi mundaramo yeana echidori dori nemuntaraunda ngenyaya yekuti ndokunotange kudzidziswa ana huntu hwakanaka kuti anofana kunge achifundiswa ngemudzidzisi unenge une huntu hwakanaka kuti ana azoita ana kwavo.

Zvemene zvikora zve pasi zvikora zvakanaka maningi ne nyaya yekuti ana ndo pavano kwanisa kuita fundo mu ndxondo mwawo zvinoita kuti pa anenge achizo kura fundo iyani inenge ichi wedzera kuti izova detsera panonga achizo enda ku zvikora zve dera kuti azoita antu kwavo mu ndaraunda ne mu upenyu hwawo.

Ibaari gwinyiso yemene mene ana echikora paanoenda kodzidza pazvikoro zvepakati anenge aipuwa fundo yekuti paanozoenda kuzvikora zvepadera dera anoshandise fundo kuti aite mushando yemaoko

Ibari gwinyiso remene, ana paanenge achifunda zvikoro zviri pakati anenge eifunda kuti aite zvidziyo zviri mupfungwa, zvemungondo kuti paanozoenda kuzvikoro zvepadera anenge oshandisa ruziyo rwemungondo rwuyani kuti rwushande pakuite mushando kuti zviite zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene patinobva kuzvikora zvepashi kuti tizoende kuzvikora zvedera unotoone kuti patinozoende kuzvikora zvepadera tinozviziya unofana kunge une ruzivo rakakwana ngenyaya yekuti chikoro chedera vane voshandise ruzivo runenge riri mundxondo muani kuti muite mabasa emaoko kuti zviro zviite zvakana.

Ibari gwinyiso yemene. Kuzvikora zvepasi-pasi ndokunotanga kudzidzidziswa ana fundo asi fundo iyi yakanyanya maningi yakanyanyanyanya inenge iri yemumusoro zvekuti panozoende kuzvikora zvedera anenge oshandisa fundo iyani kuita mishando yemaoko zvoita zviro zvakanaka.

Ibayiri gwinyiso yemene kuzvikoro zvepasi ndookunofundiswe vana fundo yekuti igare mundxondo inenge isati yaakukwanisa kushandiswa ngemaoko ngenyaa yekuti kuzvikora uko kunenge kusina mishini yekushandisa ngemaoko asi vanoende kuzvikora zvedera anofundiswa kushandisa fundo iyani kuti iite shando yemaoko kuti zvizovabetsere aamunyika.

Ibari gwinyiso yemene kuti vakwanise kudetsereka kuri kuzvikora zvekudera zvinokurudzirwa kuti unge une ruzivo rwakakwana zvikuru rwefundo yepakati ngenyaya yekuti paunozoende kufundo yedera unenge wozoshandisa fundo iyani uchiite dzidzo pamakore.

Ibari gwinyiso remene mene zvikora zvepakati zvakabanaka maningi ngenyaya yekuti varumbwana nendombi panofundiswa anenge eibathasa kuti zvibapinde musoro mawo kuti paya pazvinopinda mungoxo mawo anozoenda kuzvikora zvepadera anenge anedzidziso yakakura maningi.

Ibari gwinyiso yemene madhokodheya anombo atinozoona akubve kuzvikora zvedera zviyani anenge abve kuzvikora zvepakati kwaanenge aenda kopuwa fundo yekumusoro kuti panozoende kuzvikoro zvedera fundoyo inowandudzwa akuita nemamo nemaoko kuti zviite zviro zvakanaka zviro zvekuziya.

Ibaari gwinyiso remene kuzvikora zvepakati ndiko kunotanga kuoneka kuti mwana unenge ane nxlondo dzinoshanda ere ngekuti kunonyanye kushandiswe nxlondo pakuti mweidzidziswa zviro zvepashi xhlondo dzinosisa kubata yaamho zvekuti paanozonde dera nechikora azoshupi pakuzwisisa kwake.

Ibari gwinyiso yemene kuzvikora zvikuru zvikoro zvinenge zviri zvikoro zvepakati kunoshandiswa zvikwangwani kuti antu aziye kwaanenge eifane kuenda kana asvika pachikoropo ngenyaya yekuti zviro kwazvo zvimweni zvezvikora izvi zvinenge zvakakura zvekuti unokone kutotsveteka wotadze kuziya kuti unenge waapi.

Ibari gwinyiso remene zvikora zvepakati zvakabakosha maningi ngenyaya yekuti ana adodori varumbwana nentombi panopedza zvikora zvoo azokwanisa kuite nxondo dzinenge dzinefundo yekuti aende kuzvikora zvedera.

Ibari gwinyiso remene zvikora zvepakati nepakati zvikoro zvakakosha maningi mundaramo yeanhu nenyaya yekuti zvikoro izvi zvinodetsera payani anhu paanenge asinganyatsi kuziya kuti paanozoende kuzvikoro zvekudera anenge akungoshandise ruzivo rwezvikora zve pashi zviro zvotoite zvakanaka.

Koro zvedera zvakakosha maningi ngenyaya yekuti zvinodetsera antu kuti ashandise ndxondo dzawo pakushanda akushandise maoko zvinova zviro zvakanaka maningi nekuti anenge otoite mabasa emaoko aise kuzvikoreda derayo.

Ibari gwinyiso yemene kuzvikora zvedera kwakakosha zviro kwazvo ngenyaya yekuti ndokunobva fundo ye kuti antu akone kushandisa zviro zvemaoko zvinova zviri zviro zvakanaka kuti fundo iyi inodetsera kakurutu kuti zviro zviite zvakanaka.

Ibari gwinyiso yemene kuzvikora zvedera kurikunakira mazuvaano kuti kurikufundiswa antu mishando yemaoko zvinoita kuti zviite zviro zvakanaka kuti antu paanopedza mishando anenge akutokona kuite mishando anouya munyika akutokona kushanda.

Ibari gwinyiso yomene kufunda kwevana kuenda kuzvikora zvekudera dera kunobadetsere mabuya edu ngenyaya yekuti zvirokwazvo paanodzokere kumabuya anodzikere ane ruzivo rwekuti mabasa anenge achiitwa zvakadini zvekuti mishando inoite zvirinani inenge isingachashupi inopuwa fundo yenyu.

Zveku zvekudera dera kwakakosha maningi mundaramo yaantu ngenyaya yekuti ndokunofundiswa anhu kuti muntu nekuti mamushando dzinoitwe zvakadini zvekuti paunenge wabve kuzvikora zvekudera unotobveyo une muono nefundo yekuite mushando wapedze kuchikora.

Ibaari gwinyiso remene zvikora zvekudera zvakabakosha maningi chero ngenyaya yekuti ndizvo zvinodetsera antu kuti azoita antu kwawo munharaunda. Ngenyaya yekuti kunobafundwa mabasa emaoko anoita kuti muntu unozodzoka munharaunda akukona kuhi.